Alamun zazzabin cizon sauro na farko abin da zaka far ji na alamun zazzaɓin cizon sauro shi ne zakaji alamun zazzaɓi a tare da kai sannan zakaji sanyi jikinka yayi maka dumi wanda duk alamomi ne na zazzaɓin cizon sauro ga ciwon kai to duk alamun zazzaɓin sauro ne indai sauro suka cije ka da yawa to zaka ji zakaji duk jikin ka ya maka nauyi zakaji alamun zazzabi zabbabi ciwon kai sanyi kaji ka ba dadi jikin duk alamun zazzaɓin ciwon kai to zaka ji jikin ka yayi maka nauyi sosai to duk alamun zazzaɓin ciwon sauro alamomin zazzaɓi cizon sauro suna da yawa akwaiii... jin sanyi zakaji jikinka ya chanja kaji zazzabi ya fara kama ka zakaji kan ka yayi maka ciwo yana maka nauyi to duk wa'annan alamomin zazzabin cizon sauro ne abinda yakamata kuma muyi abinda ya kamata muyi in muna zargin ciwon cutar ciwon sauro to abu na farko daya kamata muyi mu nema magani mu nemi magani musha saboda mu sama saukin kada wannan cutan wannan cutar cizon sauro ya mana yawa yana da kyau idan kana tinanin kana da cutar cutar cizon sauro to ka fara amishi neman magani ka sha saboda ka sama sauki

Toh lokacin da sauro su ka fi yaɗowa lokacin da sauro su ka fi ɗadowa cutar zazaban cizan sauro Toh kamar dai a lokacin da a ka yi lokacin da a ke yin zafi toh lokacin da a ke yin zafi, toh a wannan lokacin sauro sun fi yaɗowa saboda a na barin kofa a bude a na bude kofa da wndows saboda a samu iska ya shigo, saboda zafin da a ke yi a na barin kofa a bude tsannan kuma a na daga labule. A na dadaga labule da na kofa, da na window. saboda zafin garin saboda a na so a sha iska toh a wannan lokacin a wannan lokacin ne sauro su ke samun daman wajen shiga a daki. Lokaci na biyu, shi ne lokacin ruwa toh lokacin ruwa sauro suna samun wajen zama kamar wajen kwatocci kwatan da baa gyara shi amma idan a na gyara kwatan toh sauro ba zai samu daman zama a gurin ba. Kwata waje kazanta ne sauro su na yaɗuwa a gurin sosai. su na samun wajen zama kamar wajen kwatocci da kuma wajen da ruwa ke zama toh duk wannan wajen sauro na samun wajen zama in kuma a na so a kar da wannan cizan sauron, toh ya kamata a gyara wannan wajen mu na yin takatsantsan a lokacin da cizan sauro su ka fi yawa zamu dinga kunna magani saboda mu yi takatsantsan wajen cizan sauro idan mu ka kunna magani, zaa samu sauki idan kuma a ka rurufa koina sauron ba za su sama daman shigowa ba duk muna yin takatsantsan wajen kar da wannan cizan sauron.

pause wannan wannan cutar tana farowa ne tana faruwa ne ta hanyar ƙungiyan kwayoyi cutar ƙungiyar kwayoyin cutar ciwon ciki me turnuƙewa wanda a lokaci ɗaya ze turnuƙeka wanda take faruwa ta hanyar rashin tana faruwa ne ta hanyar rashin tsafta da kuma abinci me kyau da kuma abinci mara kyau da ruwan gurɓatacce wannan cuta tana faruwa ne ta samu guri ta zauna a jikin mutum ta hanyar rashin tsafta da kuma abinci mara kyau da ruwa gurɓatacce da rashin gyara gurin zama du yana faruwa ne ana samun wannan cutan ta wannan hanyoyi ruwa, shan ruwa gurɓatacce duk ze kawo maka wannan cutan abinci mara kyau ze kawo maka wannan cutan rashin tsafta shima ze kawo maka wannan cutan alamomin wannan cuta sun haɗa da zazzaɓi da ciwon ciki da kuma kashin jini kashin jini wanda kana kashi jini da biyoshi to du alamomi ne na wannan cuta yanda za'a magance wannan cuta shine yawan wanke hannu akai-akai a dinga wanke hannu akai-akai ko wani lokaci in za'a ci abinci ko za'a sha ruwa ko za'ai wani amfani dai da hannu na abinci na gurin abin sha to ya kamata a tsaftace hannu a kowane lokaci da kuma tsaftan muhalli shima muhalli a dinga gyarashi ana tsaftace shi da kwalima da kuma cin abinci me kyau da kuma ruwa me tsafta a dinga aje ruwa inda ya kamata inda yake a tsaftace ta yanda bazai kawo kwayan cutan nan ta shige ka ba

alamomin wannan cutar sun hada da zazzabi tari rashin numfashi ko daukewar numfashi rashin numfashi ko daukewar numfashi toshewar makogaro duk wa'ennan alamomine na wannan cutar toshewar hanci ko kuma hanci ya dinga yoyo rashin danɗano ciwon ciki duk wa'ennan alamomi ne na wannan cutar da yakamata da ka fara jin su kaje asibiti a duba ka ta hanyar saka takunkumi da wanke hannuwa kai a kai toh shine zaka nisanta kanka da wannan cutar da kuma bada tazara da barin chinkoso idan kana fama da wannan cutar toh zaka dinga bada tazara tsakanin ka da mutane kada ka shiga chinkoson mutane ko kuma tantazo na mutane idan kana jin zazzabi in kana jin zazzabi da mura da kuma rashin da kuma rashin wahala numfashi duk in kana jin wa'ennan baza ka shiga cikin mutane ba toh kayi gaggawan zuwa asibiti saboda kaje ayi maka rigaƙafi na wannan cutar kuma ka kuma rufe baki yayin yayin da kayi atishawa ko tari idan kayi ɗaya daga cikin alamomin nan toh kayi ƙokari toh kayi ƙokarin ka tabbatar ka kai kan ka kayi ƙokari ka tabbatar ka ƙebanta kanka daga mutane har sai kaje asibiti ko har sai kaje asibiti ka tabbatar

Tom, sabantuwan sabantawa gami da jinya na wannan cuta. Ita wannan cuta jinyanta aƙwai wahala. Da zaran ka je asibiti an maka wannan gwajin na maƙogwaro da zaran ka je an maka wannan gwaji na maƙogwaro to aka tabbatar kana ɗauke da wannan cuta to za ka je asibiti, asibiti za su ajiye ka. Wannan cuta da magunguna na wannan cuta in ka je asibiti an tabbatar kana da wannan cuta to asibiti za ta aje ka ta keɓance ka ba tare da kowa yana shiga gurinka ba saboda ba a yawan zuwa kusa da wannan me cuta ba tare da kowa yana shiga wajenka ba, saboda ita wannan cuta ana ɗaukar ɗaukanta ta hanyar nunfashi da tari. To shi ya sa in mutun ya kamu da wannan cuta ba a so a zo kusa da shi. Shi ya sa yana da kyau duk lokacin da ka fara jin alamomin wa'innan abubuwa na cutan nan ya fara zuwan maka to ka yi maza ka je asibiti a ɗaura ka a kan magunguna a ɗaura ka a kan magunguna. Gishiri ma yana daga ɗaya daga cikin maganin wannan cuta, za a dafa ru gishiri a ruwa a sha to shi ma yana tare da wannan magani na wannan cuta. Shi ya sa da ka fara jin wannan alamomi to ka je asibiti. Asibiti za su ajiye ka a wajansu su tabbatar sun ba ka kulawa sun ɗaura ka a kan magungunan da ya dace su ba ka.

Yanda ake kula da farcen hannu da farcen ƙafa. To dai abu na farko da ya kamata a fara yi yana da kyau mutum ya dinga kula da farcen shi na hannu, ya dinga yankewa ya daina barin datti yana shiga ciki. Saboda idan yana barin datti a ciki to tabbas idan ya zo wajen cin abinci ze haɗa da shi ya ci. Shi yasa yana da kyau a ko da yaushe a dinga kula da farcen hannu, ana yankewa kada a bari datti ya shiga ciki. Ko da yaushe a dinga cire datti, ana yankewa, ana gyarawa gudun kada cuta ta shiga ciki ta samu gurin zama. Shi yasa yake da kyau a dinga gyarashi ko da yaushe. Shima farcen ƙafa yana da kyau ko da yaushe a dinga kula da shi, kada a dinga barin ƙumba yana zama har ya yi tsawo. Yana da kyau ko da yaushe a dinga yankewa, ana cire datti. Barin datti a ciki shine cuta ze samu gurin zama amma idan ana yankewa to datti ba zai zauna a ciki ba. Shi yasa yana da kyau ko da yaushe a dinga gyarawa, ana yankewa. Kada a dinga barin ƙumbunan suna zama banlanta har datti ya samu wajen zama musamman ma ƙumban hannu saboda dashi ake cin abinci. Wasu sukan ci abinci da hannu to wannan dattin duk ze shiga cikin ka. To shi yasa yana da kyau a dinga yankewa kada a dinga barin datti yana zama. Ƙumban ma a dinga yankeshi ko da yaushe kada a bar shi har ya yi tsawo.

Toh ayukan mu na yau da kullum ayukan mu na yau da kullum dun kiyaye sabtar mutum toh abinda ya kamata mutum yayi da parko shi ne ya na da kyau mutum kullum idan ya tashi ya ƙoƙarta ya sabtata duk inda ya kamata da ka tashi, kullum ka tashi ka tabbatar ka gyara ko ina, na gidan ka ka sabtacce ko ina da ya kamata ka ƙoƙarta ka shara koina ka da ka bar wani datti a gidan ka abinda ya kamata ka yi shi ka yi ƙoƙari ka gyara koina da ya kamata a cikin gidan ka ka sabtacce koina ka yi ƙoƙari ka gyara koina sabta shi ne abunda ya kamata ka fara yi da farko sabta ya na da kyau ga kowa kuma ya kamata kullum mutum idan ya tashi, ya gyara gidanshi da daƙin shi da bayin shi da duk inda ya kamata ya share ya goge duk waenda kura ke zama ya tabbatar ya share ya goge ya kakabe kuma ta yaya kuke bada yadda yanda mu ke ba da kifi ko kulla da kai muna ffita komai a kan mu na gyara, mu na mun mun fi fifita kan mu mu gyara kanmu da jikin mu da dakin mu a kan komai mun fi yin haka a kan komai mun fi ba da fifiko a kan haka. Shiyasa abunda ya ke abunda ya sa abunda mu ke fara yi mu ka gyara koina, ka gyara jikin ka, ka gyara duk inda ya kamata mun mun fi ba da fifiko a kan sabta da gyaran jiki da gida da daki a kan ko ma me fa, ko ma menene shiyasa ya na da kyau sabta ka dinga yi a ko da yaushe.

Ita dai wannan cuta na Ebola na ɗaya daga cikin cututtuka masu tsanani da ke haifar da zazzaɓi mai tsanani Ita wannan cuta tana da zafi sosai a jikin ɗan'adam zubar jini da raunin gaɓoɓi jiki yana da matuƙar haɗari ga wasu um da wasu raunuka kamar yara Yana suna fin, yara sun fi shan wahala saboda garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi shi ya sa su idan ta kama su tana ba su wahala sosai ba kamar manya ba. Yana iya haddasa rashin ruwa a jiki. Ita wannan cuta tana tsotse ruwan jiki rashin ruwa a jiki, ciwon ciki, da sauran yaɗuwa a cikinsu Mafi yawan yara da ke kamuwa da cutar na iya fuskantar matsaloli sosai wajen samun kulawar da ta dace Yana da kyau idan ta kama yara a ba su kulawa wanda ya dace sosai don su samu lafiya. Saboda rashin kiyaye hakan, yana kawo matsala Mata masu juna biyu suna cikin haɗari sosai saboda Ebola na iya haddasa zubar ciki cikin na iya fita ko mutuwar jariri. Wanda cutar idan ta shiga jikin mai ciki, mai juna biyu za ta iya wucewa har inda jaririn yake ya haifar mai da matsala. A cikin mahaifa, cutar na iya wucewa ga jariran da ke cikin ciki, yana haddasa mutuwar jarirai ko um ko cutarwa mai tsanani bayan haihuwa Za a iya haifarsu da wannan cuta a jikinsu za a iya haifarsu da cuta a jikinsu sosai, ya riga ya kama su Sji ya sa yana da kyau a yi musu a kai su a yi musu gwaje-gwajen da duk ya kamata.

Rigakafi yanada kyau sosai ga al'umma anayin rigakafi ne saboda kare ka ro ka saboda kariya ga cututtuka daban-daban. Rigakafi abu ne mai mahimmanci daya kamata mutum yayi, yana da kyau a ɗauka yara jarirai akaisu saboda kariya daga wasu cututtuka. Shiyasa yanada kyau a danga yin rigakafi yin rigakafi yanada amfani sosai ajikin mutum yara yana da kyau a dinga kaisu ayi musu rigakafi saboda yana karesu daga wasu cututtuka daban-daban shiyasa abu me kyau ne yin rigakafi yana da kyau da amfani adinga yin riga kafi, rigakafi abu ne mai kyau ajikin yara kuma ya kamata a daure a danga kai yara ana musu. Odan aka musu rigakafin nan to idan cuta tazo kama su yara zezo musu da sauki ko da irinsu karanbau, kyanda, bakon dauro to tabbas idan an musu wannan rigakafin zezo musu cikin sauki baze wahalar dasu ba, ba kamar in ba'ayi rigakafin ba to shiyasa abu me kyau ne ya kamata kuyi rigakafin nan yin rigakafi nada mahimmanci koda yara zasuyi cuta to cutarnan zatazo musu zatazo musu kaɗan ajikinsu bazata kamasu sosai ba saboda yinta yanada matuƙar mahimmanci kamar in cuta tazo kama yara su ƙyandan nan to idan aka ma yaro rigakafin bakon dauro to zezo mai cikin sauki koda ze kamashi shiyasa yanada kyau ayi shi sosai a kula.

akwai akwai wasu kuskure da jita jita akwai kuskure da jita jita da ake yawan yaɗa wa gami da rigakafi musamman a cikin al'umomi ana yawan faɗa da jita jitan faɗin cewa a cikin al'umomi da basu da cikakken bayani akai wasu daga cikinsu wasu na tunanin cewa akwai wasu da suke tunanin cewa rigakafi yana haddasa cututtuka kamar ciwon shan innah ko zazzaɓin kizon sauro to ita rigakafin nan idan akai mata rigakafin ciwon cutar shan innah koda zata kama yaro to zata kama shi da sauƙi saboda an mishi rigakafi riga kafi baya haddasa cuta se dai yana taimakawa jiki ya koyi yanda ze kare kansa daga kamuwa da cuta ita rigakafi ana yinta ne saboda kariya ga cututtuka daban daban wasu na tunanin cewa manya basa buƙatar rigakafi to bayani ta hanyar likitoci da masana lafiya ana buƙatar wayar da kai ana buƙatar wayar da kai ta ta kafafe sosai ana buƙatar wayar da kai ta kafafen yaɗa labarai da kuma tarukan al'uma yana da kyau idan al'umma sun haɗu a dinga wayar musu da kai akan amfanin rigakafi rigakafi baya bada kariya kashi ɗari amma yana gage haɗarin kamuwa da cuta da kuma rage tsananin cutar idan har mutum ya kamu ita rigakafi idan anyi ta tana rage kamuwa da cutar koda cutar zata kamaka to zata kamaka kaɗan ne ba tare da yawa ba ba tare da ta shige ka sosai ba

Shirya kayan aiki kafin yin allura yana da matuƙar mahimmanci tsaftace hannayenka da sabulu da ruwa mai kyau ka tabbatar kafin ka yi allura ka samu ruwa mai kyau ka wanke hannayen da sabulu da ruwa mai kyau yana da kyau ka shirya sirinji da allura kafin ka zo yin alluran idan maganin a idan maganin a cikin kwalba idan maganin a cikin kwalba yake saboda haka yana da kyau ka duba kwannan wata dan tabbatar da ingancinsa yana da kyau ƙwarai da gaske ka duba kwalin maganin ka duba kwanan watanshi saboda tabbatar da ingancinsa idan afulu ce a fasata da kyau idan kuma kwalba ce mai roba sai a gogeta da auduga a samu auduga a gogeta da kyau idan kwalba ce mai roba sai a tsoma allura a ciki a jawo iska idan aka ja iska kaɗan sannan a cire maganin daidai gwargwadon yin alluran a tabbatar babu iska a cikin sirinjin kafin yin allura saboda idan da iska a ciki to ba zai yi da kyau ba a shafa auduga mai ruwa mai kashe ƙwayoyin cuta a wurin da za ayi allura yana da kyau a dangwali magani wanda za a goga a wurin da za a yi alluran dan don kashe ƙwayoyin cuta a wurin yana da kyau a jira ya bushe kaɗan kafin in alluran bayan yin allura yana da kyau ma matsa wurin da ya akayi alluran a liliya wurin sosai da auduga na minti ɗaya ko zuwa biyu yana da kyau ƙwarai da gaske idan ba a liliya ba yana haifar da ƙurji ko kumburi to shiyasa ake so a liliya wurin da auduga na minti ɗaya zuwa biyu a jefar da allura a cikin akwati na musamman sannan a wanke hannu da kyau? a rubuta bayanan alluran da akayi bayan anyi alluran an agama yana da kyau a samu takadda a rubuta bayanan alluran da akayi kamar sunana magani da lokacin da akayi yana da kyau ƙwarai da gaske

Cewa ake Bismillahi za a fara? Abinda ke faruwa abinda yake faruwa wajen allura zubad da jini ko kumburi a wurin allura wannan na iya faruwa idan aka taɓa Kwakwalwar jijiya ko aka yi amfani da mummunan hanya wajen yin allurar yana da kyau idan za ai maka allura a tsaftace abinda za ai allurar da shi a tabbatar ruwan allurar me kyau ne sannan a yi yana haifar da ciwon daji ko kumburi idan ba a tsaftace wurin idan ba a tsaftace wurin kafin yin allurar ba idan ba a tsaftace wurin kafin allurran ba cuta na iya shiga ciki idan aka yi allura a gurbin da ba daidai ba za a iya lalata jijiya shi ya sa yana da kyau idan kafin ai allura tabbatar a tabbatar gurin da za ai allurar tsaftatacce ne kuma allurar shi ma ruwan allurar me kyau ne da shi kanshi abin yin allurar hanyoyi da yawa na karewa wajen yin allurar tsafta da kula da wurin allura a wanke hannu kafin ayi allurar a tabbatar an wanke hannu da kyau da kuma tsaftace wajen allurar da ruwan ma da ruwan magani a tabbatar an yi shi ne me kyau idan ana yin allura idan anayin allurar asibiti ko gida dole ne a kula da waɗanan matakai saboda an kaucewa matsala da kan iya faruwa idan an ga wata matsala yana da kyau da anga wata matsala bayan anyi allurar a nemi taimakon likita saboda shi ne kaɗai zai iya gane mai ya faru wanda zai bada taimakon gaggawa shi ya sa yana da kyau da an ga wata mastala bayan an yi allurar to ai maza aje asi aje asibiti a tabbatar me ya faru wajen yin allurar

motsa jiki yana taimakwa wajen inganta lafiyan jini jini ya dinga yawo a jikin ka yana da kyau motsa jini yana da kyau ka dinga fita kana tattakawa yin haka shi zai sa jinin ka ya dinga yawo ko motsi da hannaye ko kuma ƙafa yana haifar da haka yana ingantawa sosai yana inganta jini ya yaɗu a jiki tafiya ko gudu a hankali yin tafiya yin tafiya ko gudu shima yana haifarwa yana da kyau ka dinga gudu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kana yin motsi da hannayen ka ta yanda jikin ka zai motsa abubuwan motsa jiki suna da yawa yana da kyau ko wanki kayi kaɗan zakaji jinin jikinka ya motsa tafiya ba da gudu ba ba da sauri ba shima yana kawo haka tsalle da a buɗe hannaye idan kana tsalle kana buɗe hannun ka tsalle a hankali shima yana taimakawa ƙwarai da gaske da ƙafafu toh shima yin tsalle da ƙafafu yana taimakawa saboda yatsun ƙafan ka da ƙafanka ya samo jini jina ya samu yanda zai dinga yalwatawa tsalle a hankali da tada numfashi numfashin ka ya daidaita duka irin wannan abun yana kawo sauƙi yana cikin motsa jiki yana da kyau motsa jiki sosai yana taimakawa yana taimakwa sosai wajen inganta jini mataccen jini ya fita jini me kyau ya zauna a jikin ka toh yin haka duk yana da kyau ƙwarai dagaske yana da kyau ka dinga fita kana tattakawa a hankali a hankali

? motsa jiki abune maikyau yana da muhimmanci motsa jiki na zuciya wannan nau'in motsa jiki motsa jiki yana ƙara ƙarfin zuciya yana da kyau motsa jiki ka dinga yin shi daidai in kana yawaita motsa jiki ya na ƙara ƙarfin zuciya yana da kyau yana ƙara ƙarfin zuciya da huhu, huhun kama zai samu lafiya motsa jiki yana temaka wa wajen ƙara lafiyan huhu iyi ta hanyar motsa jiki ne daukar lokaci motsa jiki yana temakawa wajen inganta jini ya yadu ya yadu ajiki tafiya ko gudu a hankali motsa jiki mai ɗaukar lokaci kamar gudu tafiya da sauri iyo ko hawan keke yanzu misali kana iyo to shima wannan iyo da kake yi yana temaka a kowani sassa na jikinka yana jini ya na yewatuwa a gurin hawa keke ana hawa keke ne don motsa jiki wasu sukan hau keke ne batare da sunyi tafiyar ƙafa ba saboda su motsa jiki sai su hau keke wannan tuƙa keke da sukeyi ko ina na jikinsu ko ina na jikinsu yana motsawa motsa jiki na zuciya wannan abune mai kyau yana da nau'uka kalakala nau'in motsa jiki yana ƙara ƙarfin zuciya yana ƙara ƙarfin zuciya sosai da huhu ko gudu a hankali yin tafiya ko gudu a hankali na mintuna uku zuwa biyar tsalle da bude hannaye duka yana temakawa to idan kana hawa keke to zaka samu ƙarfi kuma jininka zai dinga yawo zakaji ƙarfi a jikinka zuciyar zata maka zata samu lafiya da huhun ka

Cin abinci yana da kyau a samu abinci me kyau cin abinci me kyau yana temakawa wurin lafiyan jiki yana da kyau a ci abinci me gina jiki a dena yawan cin kitse yana haifar da matsala cin abinci me kyau yana temakawa sosai a jikin ɗan Adam a dena yawan cin kitse yana da kyau a din ga cin kayan lambu kayan lambu yana da matuƙar mahimmanci sosai yana da matuƙar mahimmanci ssosai cin kayan lambu yana da kyau a dinga cin abinci me gina jiki abinci me gina jiki yana da matuƙar mahimmanci ga jikin ɗan Adam yana da kyau mutum ya dinga cin abinci me gina jiki yana da kyau mutum ya dinga haɗawa da kayan lambu yana taimakawa sosai yana temakwa sosai a jikin ɗan Adam a san kuma irin abin da za a dinga zuba abinci a ciki wanda za ka ci samun abin zuba abinci me kyau yana temakawa a dinga cin a binci me gina jiki yana da matuƙara mahimmanci sosai ga jikin ɗan Adam ga rayuwanka a guji yawan cin kitse cin kitse yana haifara da matsala yana saka maka ciwo a jikinka to shi ya sa yana da kyau ka guji cin kitse ka de dinga cin abinci me kyau da kayan lambu yana da kyau ganyayyaki a samu in za a ci abinci a yayyanka a ciki duk suna da kyau irin waƴannan abinci lafiyayye a dafa shi a guri me kyau duk yana temakawa to shi yasa yana da kyau a dinga cin abinci me gina jiki da ze ƙara maka lafiya da kuzari ba tare da ka samu matsala ba

Yanada kyau yin bacci ka rage yin bacci da ran, saboda kasamu bacci ma tsawo da daddare kasamu hutu to idan ma ya zama dole kayi baccin rana to ko zakayi, kayi shi bai wuce minti bai wuce sakan ashirin zuwa talatin ba, koda ya zama dole kayi baccin saboda kasamu ka rage wanda zakayi da daddare mai tsawo baccin dare mai tsawo yanada mahimmanci sosai ka tabbatar uwar ɗakin ka yanada kwanciyar hankali idan kazo kwanciya bacci, ka rage shan ka rage kallan wayoyi ka rage kallon waya danna waya ka rage kallon talabijin, ka rage kallon talabijin, saboda shima duk yana hana samun isashin bacci da daddare, shiyasa ake son ka samu isashen bacci da daddare, ka rage chin abinci mai nauyi idan zaka kwanta, ka rage cin abinci mai nauyi idan zaka kwanta, ka tabbatar kuma kafin ka kwanta baccin dare ka danyi wasanni masu kwantar da hankali ka tabbatar ka ɗan yi wasanni masu kwantar da hankali, sannan yana da kyau ka saita lokacin lokaci mai tsayi domin bacci ka rage amfani da wayoyi duk shima yana kawo rashin samun isashen bacci ka tabbatar kuma ka ɗayi wasanni na matsa jiki haka wanda zai taimaka maka wajan samun isashen bacci da daddare yin hakan yanada matuƙar mahimmanci ƙwarai da gaske shiyasa yana da kyau adinga yawan yi

to aƙwai dai abunda ke kawo damuwa da yawa aƙwai alamomi da dama dake nuna damuwa ga wasu za kaga wasu suna yawan shiga ɓacin rai ko cikin damuwa suna yawa shiga cikin damuwa ko ɓacin rai wani yawan damuwan shi rashin samun hutu baya samu ishasshan hutu balle ya samu ya ƙwanta ya samu bacci mai tsawo aƙwai alamomi da dama dake nuna damuwa ga wasu a jiki zaka ga wani yana yawan ciwan kai to wannan yawan ciwan kai da yakeyi duk rashin samun hutu ne ciwan ciki ko matsalar narkar da abinci to duk rashin samun hutu ne ishasshe du wa innan abubuwan du rashin samun hutu ne ishasshe rashin bacci ciwan baya ko tsokoki kaji jikinka na ciwo inkai aiki kai aiki ka gaji to yana da kyau ka samu ka huta rashin samun hutu duk shi ke kawo damuwa ka jika ranka a ɓace saboda ka gaji kaji kana ta fushe fushe kana yawan fushi idan kaga kana yawan jingajiya ko rashin kuzari fiye da yanda ka saba to rashin samun bacci ne sannan kuma da rashin samun hutu idan mutun yana yawan damuwa da abubuwa ko be iya mayar da hankali a wajan to duk rashin samun hutu ne idan kana samun hutu to damuwa zai ragu a tare dakai to idan mutun yana fuskantar waɗannan alamomi yana da kyau ya neme hutu yayi addu'a ko ya tattauna ya samu ya tattauna da wani domin samun sauƙi a cikin ransa damuwa zaka ga yawan mutane wanda suke cikin damuwa duk rashin samun hutu ne kaga rai a ɓace suna fushi

tattaunawa akwai hanyoyi da dama da yakamata abi wanda za'ayi anfani da ƙungiyoyi ko tallafi na zaman takiwa kamar abokai akwai abokai akwai iyalai dan magance damuwa tattaunaawa da iyalai da abokai yana taimakawa sosai wajan rage damuwa yin magana da iyalai ko abokai na kusa na iya taimakawa wajan sauki damuwa sosai da samun shawar wari yanada kyau kadinga neman shawara ko wani abu damuwa ya zomaka ko wani abuna bacin rai to inkanima shawarwarin abokai ko iyalai zaka sama sauƙi zasubaka shawara mai kyau masu anfani nema shawara idan kana cikin matsala jin ra'ayoyin mutane daban-daban zai taimakamaka sosai jin ra'ayoyin mutane daka yarda dasu katabbatar mutan dazaka nema shawara agunsu ka yarda dasu kuna tarene to yanda kyau kanima shawar ware acikin su wanda zai taimaka maka wanda zai taimaka maka wajan fahimtar abunda suki fadan maka saboda ka magance matsalar daki damun ka shiyasa yanada kyau kanima aboki na gari wanda zai dinga faɗa maka abumai kyau wanda zai taimaka maka sosai inkana cikin damuwa yanada kyau kanima guri ka zauna ƙwaƙwalwanka tasamu hutu kanima wanda zai baka shawara mai kyau akwai hanyoyi dayawa da yakamata mutun yabi dan samun sauki inkanada abokai na gari to zaka iya tintiɓar su kanima shawarwari awajan su domin shine zai anfaneka kasamu sauki na raɗaɗin wannan damuwa shiyasa yanada kyau kadinga tattau nawa da iyalai ko abokai wanda zasu dinga baka shawara mai kyau

amfa nin rigafi da yadda yake kare mutane da al-umma rigakafi yana da amfani sosai a jikin al-umma yana da kyau a rinka zuwa rigakafi amfanin rigakafi da yadda yake kare mutane da al-umma kare mutum kare mutum daga cututtuka rigakafi yana kare mutum daga cututtuka yana temaka wa wajen kare mutum daga kamuwa da cuta cuta masu hadari kamar yadda shan inna da cutar sankarau rigakafi yana kare al-umma sosai daga kamuwa da cutar shan inna cutar sankarau rigakafi yana taimakawa wajen rage yawan mace-mace sosai dake faruwa sakamakon cututtuka da yawa sakamakon cututtukan dai za;a iya yin rigafi da su akwai cututtuka dayawa da idan akayi rigakafin su to koda zata zoma mutum zata zo mashi da sauki idan al-umma sunyi rigafi gabadaya za'a kawar da wasu cututtuka kwata-kwata kamar yadda aka kawar da cutar shan inna to yanada kyau a ringa kai yara yin rigakafi idan akama yara wannan rigakafin to yana kawo masu sau idan koda cutar zata kamasu zata zo masu cikin sauki zata zo masu cikin sauki ba zata wahalar da suba don haka rigkafi ba wai kariya ce ga mutum daya kawai ba har ila yau yana temakawa wajen rage wajen kare al-umma gabadaya daga yaduwar cutar shi rigakafi bawai kariya ne ga mutum daya ba yana kare al-umma sosai ga yaduwar cututtuka shiyasa yana da kyau a dinga hanzar tawa ana zuwa ayi rigakafi yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske

Akwai cututtuka da dama, da za'a iya hana su ta hanyar yin allurar rigakafi ga wasu daga cikin su, da kuma haɗarin da ke tattare da rashin yin allurar rigakafi. Wasu daga cikin cututtukan da allurar rigakafi ke karewa, daga garesu akwai cututtuka da dama wanda allurar rigakafi kekariya daga garesu, Ko da zata kama al'ummaza ta zo musu cikin sauki. Akwai cutar Shan'inna: Yana haddasa shanyewar jiki, musamman ga yara ƙanana, harma da mutuwa a wasu lokuta. Akwai ciwon Ƙyanda: ciwon ƙyanda yana haddasa zazzaɓi, tari, da raunuka a fata, duk jikin yaro kaga duk ya ɓace, da kuma matsaloli kamar ciwon hoho, Duk ciwon ƙyanda yana haifar da haka. Akwai cutar Tarin Fuka: Cutar tarin fuka yana shafara hoho, da sauran sassan jiki, yana sa tari mai jini, yana sa rashin cin abinci, da zazzaɓi. Zazzaɓin Shawara: Zazzaɓin Shawara yana haddasa ciwon hanta, yana iya haifar da ciwon hanta mai tsanani ko ciwon daji. Shi yasa yana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske a riƙa daurewa don ayi ƙoƙari aje ayi allurar rigakafi, don yana kariya ga cututtuka da yawa. Ciwon Farfaɗiya: Akwai ciwon Farfaɗiya, yana haddasa tari mai tsanani, wanda zai iya yana haifar da shi mai tsanani wanda zai iya hana numfashi musamman ga jairirai. Rigakafi na wajen kare lafiya, lafiyar jama'a gaba ɗaya don haka, rashin yin yana iy barin wasu marasa lafiya cikin haɗari. Yin allurar rigakafi yana da matuƙar mahimmanci, don kariya ga lafiyar mutum da al'umma gaba ɗaya.

idan idan ka yanke kanka ga matakin da zaka ɗauka nan take dan hana kamuwa da cuta idan ka yanke kanka akwai matakin da ya kamata kabi saboda karka kamu da cututtuka abu na farko da ya kamata kayi tsaftace hannu kafin ka taɓa ciwan zai yuwo in hannunka da datti ka kuma ji ciwo ka taɓa to cuta zata iya shiga ta zauna shiya sa yana da kyau ka tabbatar hannunka ka wanke shi ba tare da komai a ciki ba ba tare da komai a ciki ba hakan yana da kyau ƙwarai da gaske wanke hannunka da sabulu da ruwa domin hana ɗaukar ƙwayoyin cuta ka wanke hannunka ka tabbatar ka wanke hannunka da sabulu saboda gudun kamuwa da ɗaukar ƙayoyin cuta zuwa yankewa dakatar da jini idan jini yana fita saƙe matsi wurin da tsaftacaccan ƙyalle ka tabbatar idan jinin yana zuba in jinin be tsaya ba kasamu tsaftatatcan ƙalle me kyau ko kasamu audiga ka rufin gurin yin amfani da maganin kashe ƙwayoyin cuta idan yana idan yin amfani da maganin kashe ƙwayoyin cuta yana da matuƙar mahimmanci gujewa taɓa yankewar da hannaye mara sa tsafta wannan da hannaye marasa tsafta wannan na hana kamuwa da ɗaukan cuta shiyasa yana da kyau idan kaji ciwo to ka tabbatar hannun da zaka taɓa ciwan me kyau ne idan yankewar tayi girma sosai ko kuma ta kasanci me zurfi yana da matuƙar mahimmanci yana da kyau a neme likita dan a duba ta ka da ka zauna kace bari ka barshi a'a kayi maza kaje likita ya duba maka hannunka ka da cuta ta shiga ciki

Waɗanne magunguna ne na halitta um ko magungunan gida don magance cututtuka da inganta waraka tom akwai magunguna dayawa mabambanta akwai magungunan gida dayawa don magance cuta um domin inganta waraka abubuwa ga su nan dai haka akwai man shanu man shanu magani ne ingantacce magani ne sosai yana warkar da cututtuka yana maganin cututtuka dayawa man shanu yana maganin mura yana maganin mura sosai sannan ga tafarnuwa shi ma tafarnuwa magani ne me inganci a jikin ɗan Adam yana maganin sanyi sosai tafarnuwa magungunan gida ne waɗannan um tafarnuwa yana maganin sanyi yana maganin mura sosai zuma zuma magani ne shi ma sosai ana ba jarirai yara manya tsofaffi duka duk magungunan gida ne yana da kyau a yawaita shan waƴannan magungunan idan cuta ta zo saboda yana da amfani sosai kuka ma magani ne kuka yana maganin ƙirji sosai idan ka kaɗa ka sha zaka samu sauƙi kamar su lalle haka shi ma lalle yana magunguna da dama yana cututtuka magance cututtuka dayawa ganyen magarya ganyen magarya shi ma yana magunguna sosai kamar a ce sihiri yana maganin sihiri ganyen magarya za ka iya turara shi a ɗaki sannan zaka sha yana magunguna dayawa ruwan gishiri ma haka ruwan gishiri yana ƙara lafiya da ƙarfin jiki yana da kyau a dinga shan ruwan gishiri ko zazzaɓi kake yi zaka iya shan ruwan gishiri ko jiri kake fama da shi zaka iya shan ruwan gishiri yana? yana ƙara? lafiya da ƙarfin jiki

tashin zafi zafin ciwo tambaya shine marasa lafiya yanda zafin yake koyana ƙaruwa ana tambayan marasa lafiya yanayin yaya ciwon yake musu, yana ƙaruwa ko yana raguwa gano ainihin gurin da yake ciwo da kuma ko yana ba yanayin yanda ciwon yake ma mara lafiya ko yaya yake ji a sassan jikin sa yanayin zafi ko zafin yana ƙona radai ko yan ƙaruwa ya kamata adinga dubawa akai akai mara lafiya yanada kyau idan an ajiye shj a dinga yawaita dubashi ana tambayan sa ciwon na ɗaruwa ne koko yana raguwa eeh to yanada kyau a dinga tambayansa yaya yake jin zafin ciwon yana raguwa ne ko kuma yana ƙaruwa ko mara lafiya na iya motsa wurin duk ana iya tambayan shi haka in hanu ne ko ƙafa a tambayeshi aji ko yana iya motsawa yana da kyau a dinga tambayan mara lafiya yana motsa wurin batare da wahala ko zafi ba idan mara lafiya baya juriya akan ciwo yana da kyau a dinga taimakon sa wani dakaga yanada juriya wani bai da shi akan ciwo kuma ciwon ya danganta da kalan ciwon wani ciwon baka iya yin komai wani ciwon kuma kana iya yin komai kana hidiman ka to yanada kyau idan mara lafiya yakasa yin komai a taimaka masa ko mara lafiya zai iya anfani da wannan sa shi domin yin motsi yanada kyau adinga kallon, a tambayi mara lafiya yaya yake motsa jikin nasa gurin ciwon yajin yanda yake yanada kyau a tambaye shi

Tambayar majinyaci yana da kyau a ringa tambayar majinyaci. Kana jin zafi a wannan wurin? Idan ana kula da majinyaci, ana so a dinga yawan tambayar shi Kana ji zafi a wannan wurin? Kana iya motsa wannan sashen na jikin? Idan ba ya iya motsa shi ko kuma yana jin zafi to yaan buƙatar a ci gaba da ba shi kulawa sosai. An taɓa samun rauni ko faɗuwa a wannan wuri shi ma a duba. Yana da yana da mutum ya ji ciwo ya kamata a duba, ko fata ko ta tsage ko kuma jini yana fita Idan fata ne ta tsage yana da kyau a yi mishi taimakon gaggawa a rufe wannan wurin saboda kar cuta ta shiga In tsagewa ta yi, yana da kyau a duba ƙwarai da gaske a yi gaggawan gyara shi, ko kuma jini yana fita Gwajin motsi: sauran alamomi, idan ƙashi ya fito. Idan ƙashi ya fito shi ma yana buƙatar kulawa sosai. daga fata Ƙwarai da gaske ana buƙatar kulawa na gaggawa don ko ƙashi ya fito ko fata ta tsage ko kuma raunin mai zafi ne, to ana buƙatar kulawa na gaggawa na likitoci Idan akwai kumburi, to shi ma yana buƙatar kulawa na likitoci. Yana da kyau a tsaya a duba sosai Idan akwai kumburi da kuma matsananci ciwo, ana buƙatar ganin likita don ƙara bincike a kan wannan ciwo Idan ana zargin ƙashi ya karye, yana da kyau a yi hoto yin hoton shi ne zai ba da damar ganin shin ya karye ko bai karye ba Shin na da matsala ko bai da matsala--duk za a gane Yana da kyau idan hakan ta faru a nemi likita da gaggawa don ba da taimako Yana da kyau a dinga yawan tambayar marar lafiya. Yaya yake jin ciwon? Yana mai zafi ko ba ya mai? Yaya yake jin zafin wurin?

idan idan an idan ambayar da gargadin ambaliya ayan kunan ku ga matakan gaggawan daya kamata ku dauka yana dakyau ku dinka sauraran rediyo da talabijin ko hanyoyin sadarwa na yanar gizo dan samu sabbin baya nan daga hukumomi na gaggawa yana dakyau kuma ku tattara muhimman baya nai da kaya kamar abinci da su ruwa magun guna futirlan hannu batira da takardu masu muhimmanci duk wadan nan abubuwan yana da kyau ku tattara su guri daya saboda muhimman abubuwane kada ku kusance koguna ko tafkuna da wuraren da ruwa ke taruwa saboda ambaliya yakan zo a ko yaushe ne kudena kusantan tafkoki ko wuraren da ruwa ke taruwa irin su kogi da koguna dai da abubuwa wanda ya kunshi inda ruwa yake tattaruwa yana da kyau ku kusance shi ku guje shi kada kudinga yawan zuwa wurin idan hukumomi sun bada umurni ficewa ko gaggauta barin yankin zuwa guri mafi aminci to yana dakyau kuyi gaggawan barin wurin dan gujewa ambaliyan ruwa idan kana cikin wurare masu hadarin ambaliyan ruwa to ka gaggauta barin wajen saboda yana da hadari sosai yana kyau idan gurin ana yawan ambaliya to kabar wurin ka tattara kayan gaggawa da suka hada da abinci mara lalacewa ruwa mai tsafta yana da kyau ku tattara su guri daya don gujewa ambaliyan ruwa yana da kyau korai tagaske ana tattara kayan da ake bukata kamar abinci, ruwa da magunguna da kayan gaggawa ana tsara jerin mutane musamman tsofaffi masu nakasa da yara dan tabbatar da lafiyansu yayin ficewa daga inda ake ambaliya sune wanda ake taimakawa saboda rashin kafa da kuma yara kanana

Matakan kariya lokacin komawa gida bayan ambaliya kada ka shiga gidan da ambaliya ta shafa saboda bayan ambaliya kada ka shiga gidan da ambaliya ta shafa, saboda sai an tabbatar da cewa tana da lafiya daga hukumomi kamar ma’aikatan agaji ko hukumomin lafiya idan suka tabbatar da yana nan lafiya lau to yana da kyau a koma ciki a yi amfani da takalmi masu kauri da safar hannu don saboda kare kanka daga abinci ko abubuwa masu haɗarin cikin ruwa don gujewa abin da ke ciki kada ka sha ko yi ko yi amfani da ruwan da ke cikin butotin butotin gidan har sai an tabbatar tsaftarsa daga hukumomin ruwa da lafiya kada ka yi amfani da shi har sai ka tabbatar an tabbatar da tsaftarsa hukumomi sun tabbatar da haka kada ka koma gidanka har sai hukumomi sun tabbatar da cewa yankin ya zama lafiya lau ba tare da wani matsala ba, shi yasa yana da kyau saka takalmi masu kauri safar hannu da abin rufe hanci da baki don kaucewa cututtuka na yau da kullum kafin ka koma gida a tabbatar da hukumomi sun bada izinin dawowa don kaucewa haɗari kamar rushewar gini ko cututtuka yana da kyau a tabbatar kafin a koma yana da kyau yin hakan idan ginin ya lalace sosai ko kuma ba za a iya zama a ciki ba ka nemi taimako daga hukumomin agaji ko ƙungiyoyi ko ƙungiyoyin sa-kai suna buƙatar yin taka-tsantsan don kare lafiya da rayuwa yayin komawa gida bayan ambaliya

A cikin ƙunshin kayan gaggawa na agajin gaggawa yana da mahimmanci sosai da sosai ga wasu kaɗan daga ciki abubuwa kamar su kayan tsafta kayan tsaftace kai kamar su sabulu da man shafawa suna da matuƙar mahimmanci da a tanade su domin agaji na gaggawa abin goge baki yana da kyau a sami abun goge baki audigar da ake sama yara shima dai kayan tsafta ne kayan sadarwa kamar su wayar hannu da chaja kamar su Rediyo mai amfani da batir yana da amfani sosai akwai su fitila mai haske zaa iya kuma, za'a iya kuma ƙara abubuwa kamar su abinci masu ɗanɗano kamar su ruwa da magunguna da kayan agaji na gaggawa to akwai kuma wasu kamar su takunkumi na fuska kayan sanyi yana da buƙatar duka a tanade su dan sama suna bada taimako abubuwan tsaftace jiki akwai bandeji da maganin raunika wanda za'a goge da bangeji a sa magunguna akwatin kayan agajin gaggawa, magunguna na asibiti, waɗannan abubuwa suna da amfani dan kasancewa a shirye yayin a yayi gaggawa kamar gobara ko ambaliya ko wata matsala ta rashin tsoro yana taimakawa kwarai da gaske kayan amfani kamar su jakunkunan leda don don ajjiya ko zubar da shara takardu masu mahimmanci kamar su she katin shaida bayan tafiya katin shaida bayan da adreshi kuma duk suna da amfani kwarai da gaske

Kura kuren da ya kamata a guje lokacin hada kayan a gajin gaggawa Rashin tsara kayan da ake buƙata kar ka haɗa kaya ba tareda yin jerin abubuwan da ake bukata ba. um Kar a saka abinci da magunguna da suka kusa ƙarewa ko wadanda basu da inganci Yanada kyau a kula wurin ajiye saka abinci da magunguna. A kula sosai ana buƙatar a ƙalla galan daya na ruwa ga mutum daya a rana kada a manta da isasshen ruwa Yana da kyau kwarai da gaske a kula a tabbatar da cewa kayan a gaji na lafiya kamar bandeji magunguna, a tabbatar an neme su Na farko da sinadaren tsaftace hannu suna cikin jakar gaggawa a tabbatar cewa sinadaren tsaftace hannuka suna cikin jakar gaggawa Kada a manta da fitillan hannu isassun batiri ko wutar lantarki yanada kyau a kula da su don samun haske a lokacin gaggawa Yanada kyau a kula sosai rashin kayan sanyi ko rana idan yanayi yana da zafi ko sanyi a tabbatar da a tabbatar da saka kayayyakin da zasu kare mutum daga sanyi ko zafin rana Yanada kyau a hada da sabulu da saurran abubuwan tsaftace jiki da kayayyakin lafiya a lokacin a gwada kayan da aka hada lokaci-lokaci. Ka tabbatar da cewa suna aiki kuma suna cikin kayan da ake shiryawa. Kayan gaggawa da kyau yanada kyau a tabbatar da kowanne yana ciki, yana taimakawa wajen ƙara tsari da kare lafiyar dangi a lokacin matsala.

a haɗa a haɗa fasaha cikin a ƙwati na gaggawa na da mutuƙar mahimmanci dan tabbatar da tsari da sauƙi wajan samun bayanai nada matuƙar mahimmanci sosai ko sadarwa a lokacin matsala ya na da matuƙar mahimmanci ko kanaso kayi kira ko kai faɗi wani sanarwa na gaggawa yana da kyau ƙwarai ga hanyoyin da za'a iya amfani dasu idan kansan aika saƙo na gaggawa na'urar na'urar hannu wayar hannu a tabbatar da cewa ana zazzage manhajjoji masu mahimmance kamar taswira dake aiki ba tare da gaggawa ba yana da kyau a tanadi caza me ɗaukar wuta me karfe dan cika batira idan wutar lantarki ta ƙare kaga za a samu ayi caji d wannan yin amfani da fitila me amfani da batir ko wutar rana dan haske a lokacin duhu yana da matukar mahimmanci idan kana da fitilan ka wanda idan da wutar lantarki zakai caji ko kuma zaka sa batir duk sanda aka ɗauke wuta ita zaka kunna domin kaga haske tana da matuƙar mahimmanci raidiyo me amfani da batiri ko caji ta rana dan layin sadarwa dan jin labaran gaggawa idan babu layin sadarwa yana da matuƙar mahimmanci sosai idan babu wuta kaga raidi yanka kasa mata batir dan jin labarai idan ana cikin yankin da wutar wutar lantarkin bata da wadatarwa ana iya amfani da caji na rana dan na'urori kamar wayoyi da caza me ɗaukar wuta waɗannan kayayyaki zasu taimaka wajan sauƙaƙa sadarwa samun bayanai da tabbatar da tsari lokaci na gaggawa duk yana da matuƙar mahimmanci yana da kyau

A cikin a cikin gaggawa a na bin wasu tsare-tsare don raraba abinci, da don tabbatar da cewa kowa ya samu ishashen abinci da ruwa. Akwai tsare-tsaren da ake bi don tabbatar kowa ya samu abincin da za'a raba da ruwan da za'a bayar. Ana tattara bayanai game da mutane dake tsatsana ana ajiyar abun da ana ajiyar ne da ruwa a wurin A na ajiyar abun ne abinci da ruwa a wurin da suka dace don kaucewa asara Ana duba ingancin abinci da ruwa don tabbatar da cewa basu lalace ba yana da kyau ana duba yanayin abincin ana bashi kulawa da ruwan don a tabbatar da cewa be lalace ba. Ana tabbatar da cewa, ana amfani da ruwa me tsabta saboda gujewa cuttutuka ana yin tsabtancen kayan abinci da wuraren da wuraren dafawa. Yana da kyau wurin da za'a dafa abinci, tsabtacece ne ana fitar da shara in da ya kamata don guje wa cuttutuka. Ana hada kai da hukumomi kungiyoyi masu zaman kan su don samun kula. Don tsabtacecen abinci da ruwa Ana samun kungiyoyi masu zaman kan su don masu taimako don inganta kayan abinci da ruwa. wafannan hanyoyi. suna taimakawa wajen, tabbatar da cewa, duk mutanen da ke sasanan sun samu kulawa da ta dace. kulawa da ta dace, kulawa na musamman wajen ba da abinci da ruwa Yana da matukar muhimmanci idan za'a dafa abincin a kula, a yi shi wajen tsabta a tsatace shi a dafa shi wajen dafawan ma a tabbatar da an dafa shi wajen tsabta saboda gujewan cuttutuka

Tsare tsaren kwashewa ko mayar da mutane daga mapagar gaggawa yana da matukar mahimmanci Ana amfani da hanyoyin sadarwa sosai kamar kararrawa idan aka kada kararrawa, toh kowa ze daga in da yake ko rediyo, za a jiyo rediyo ko sanarwa ta baki ayishela domin sanar da jama'a gare da barazanan take tafe akan yi da baki a fadar, a fada wa jama'a ga pa halin da ake ciki ko ma menene da za su ji. Ana daidaita hanya mafi aminci don fita daga mapagar gaggawa kwarai da gaskiye, ana tare, ana tara kayyayakin da ake bukata wuri daya. kamar abinci ruwa da magunguna ana ajiye su wuri daya, su ake bukata da kayan gaggawa, duk ana bukatan su ana tsara jerin mutane musamman tsofaffi ana taimaka ma tsoffafi sosai, kwarai da gaskiye masu nakasa da kuma yara domin tabbatar da lafiyar su yayin daga wajen wajen da abin ke faruwa. Jama'a za su bi u'marnin jami ai dole ko shuagabanni wajen fita wurin tsari kada ayi gaggawa ko a ji ma wasu rauni ko ciwo yana da kyau a bi shi wur cikin tsari cikin ka'ida idan akwai motoci na gaggawa, za a yi amfani da su don jigilar mutane da baza su iya tafiya ba ko yara kanana za iya kwashe su a mota saboda baza su iya tafiya da kan su ba Toh a ko da yaushe ana bukatar mutane su kasance cikin shiri koda abu ze faru. ko da irin haka ya faru, ya, yana da kyau su kace, su kasance cikin shiri ta hanyar sanin hanyoyin mafita da wuraren mapaka yana da kyau su natsu su kasance sikin shiri ta hariyan da ya kamata su bi num agajin gaggawa idan ya zo musu

Ana a ko da yaushe a na bukatar mutane su kasance cikin shiri ta hanyar samar da hanyoyin fita da wuraren wurare ma fi sauki ayukar sabtar jamaa su na takka mahimmiyar rawa wajen kulla da bukatu ma su rauni kamar mara sa masuguni danna kassasu. Su na takka mahimmiyar rawa kaurai da gaske kamar marasa masuguni ko mara wanda ba su da gurin zama da na kassasu a cikin alumma. A wassu wurare da a ke magana da hausa a na daukar mota, matakai daban daban domin tabbatar da cewa kowa kowa ya na da ham kowa ya na da damar amfani da wuraren sabta da sabtacaccen muhali a na bukatar wurare da a ke magana da hausa sosai saboda kowa a tabbatar ya na da wuraren sabta da sabtaceccen muhali. a na gina bayan gida a na gina bayan gida da wuraren wanka masu kyau A na ginawa gurin masu wanka masu kyau dan na kassasu kamar masu amfani da keken guragu. Su ne a ke taimakawa, a na amfani da shirin wayar da, shirin wayar da kai dun koyar da sabta. da kuma yanda zaa kulla da su lafiya a na wayar da kai sosai a kan haka a na ba da tallafi ga, kunguyoyi masu zamar kan su domun su kapa domin su kapa cibiyoyin sabta da na kulla da lafiyar, jamaa duk da haka wadannan matakai har yanzu akwai bukatar kara himma domin tabbatar da cewa kowa ya na da damar samun sabtacecen wurin zama cikin sauki da girman kai ya na da kyau kwarai da gaske a na bukatar haka ga alumma.

A cikin a cikin kula da tsaftar jama'a kowane ɓangare hukumomin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu da ƴan ƙasa to kowa yana ba da rawar da yake takawa ga kowasu muhimman ayyukan da nauyin da ke kansu, kowa yana ba da muhimmiyar rawa a wajen Shirya dokoki yana da matuƙar muhimmanci da ƙa'idoji da ƙa'idojin gwamnati tana ƙirƙiro dokoki da tsare-tsare don tabbatar da tsafta a wuraren jama'a Gwamnati tana ƙirƙiro da tsare-tsare don tabbatar da tsaftar wurin jama'a Hukumomi da ke kula da tsafta suna da alhakin kwashe shara daga gidaje da kasuwanni zuwa wuraren da suka dace kamar irin titi haka da ake aza abin shara a zubar da hukumomin da ke da ke kula da wurin--su ya dace su sa a kwashe su yake da alhakin sawa su kwashe. Ana sa ran hukumomin gwamnati za su ilimantar da jama'a kan muhimmancin tsafta da hanyoyin kiyaye lafiyar muhalli--haka yana da kyau, ƙwarai da gaske. Yana da kyau a dinga kula da yin haka Hukumomi yana da kyau su sa ido saboda kula da waɗannan abubuwa Hukumomi na da alhakin samar da wuraren ba-haya kwatanniyan zuba shara da wuraren zubar d adatti Alhakin hakan duk yana kansu ne--yana da kyau su sa ido su kuma ba da damar a yi Dole ne a guji jefar da shara a kan titi saboda jefar da shara a kan titi yana kawo rashin tsafta tunda har akwai abin zuba sharar to yana da kyau a dinga zubawa a ciki Mutane na iya bada shawarwari ko rahotanni a kan matsalolin tsafta ga hukumomi Suna da damar yin hakan idan kowane ɓangare ya cika nauyin da ke kansa to za a samu tsaftar muhalli da kuma ingantacciyar lafiya ga jama'a Muddin idan aka yi haka to da tabbacin za a samu ingantacciyar lafiya ga jama'a.

Menene paidoji paidojin tatalan arzikin nan, sakanin jari. Mu na da faidoji daban-daban mu na da faidoji mabanbanta na tatalan arziki na saka hanun jari hanun jari ya na da matukar mahimmanci ya na da matukar mahimmanci kwarai da gaske shiyasa ya na da kyau a hada hanun jari saboda ya na kau ci gaba, ya na taimakawa kwarai da gaske A cikin ababan mora rayuwa da ayukan tattara jamaa ababen mora rayuwa suna dayawa kamar yanzu a ka saka hanun jari na tatalan arziki tatalan arzikin mu ya na da yawa daban-daban da ababen mora rayuwa ababen mora rayuwa, sun kasance kamar su kayan amfani da ayuka, kala-kala mabanbanta da kayan ciye-ciyen masu ampanarwa a jiki duk su na da fa'doji daban-daban tatalan arziki na saka haun jari hanun jari ya na da matakar mahimmanci idan a ka hadu a ka saka hanun jari. Ya na da matukar faida sosai a cikin ababen abun mora rayuwa da ayukan tattara da ayukan da ayukan tsara jamaa ya na da kyau a kulla da sabtar jamaa kwarai da gaske sabtar jamaa kamar yanda zaa je a yi ta zubar da shara ko kuma, koina a yi a a a yi shi gurin kazanta toh duk irin wannan ba yi da faidoji, ya na da kyau a sabtaca koina na inda jamaa ke taruwa saboda ka da a bar gurin da kazanta, ya na da kyau a dinga gyara shi.

Yana dakyau In cutan malaria ta kamaka A kulla sosai A kulla da magunguna Saboda a samu sauki Kana buƙatar kudi me yawa Kana buƙatar kudi masu yawa Dan shirye shirye Yin rigakafi Raba rigar kwari Da kulla da marasa lafiya yanda ya kama ta Amma rashin kudi yana hana aiwata da wa inan matakai Shiyasa yana ah shiyasa yana da kyau kah gwamnatoci da kungiyoyi su sa hannun su a ciki yana da yanda yaka mata musanman a kasashe dake pama da matsalan matsinacin tattalin arziki A wasu yankuna rashin isassun asi asibitoci da maikatan lafiya yana hana shawokan citar cikin gaggawa Rashin asibitoci yana kawo yana shayo yana hana shawokan chutar cikin gaggawa idan ba asibitoci ba inda za'a kai masu cutar zazzabin cizon sauro dan nema masu lafiya sauyin yanayi na iya karai ya waitar da sauro masu dauke da cutar musanman guraran da ake samun zafi ana samun sauro sosai aguraran dan zafi yana kawo sauro sosai A wasu hurare mutane ba suda cikaken fahimmtar hayoyin kariya kamar amfani da rigar kwari ko yin rigakafi shiyasa yin rigakafi yana da matikar muhimmanci kwarai da gaske yana da kyau a daure a dinga zuwa anayi dan samun sauki Dan haka kawar da malaria yana bukatar hadin gwiwa tsakanin gwamnatoci kungiyoyi yana matukar yana anaso ayi hadin gwiwa don ƙwar da malaria yana buƙatar hadin gwiwa tsakanin gwamnatoci da kungiyoyi ƙinwan lafiya da a'lumma dan su shawokan wai nan kallubale toh idan aka samu akayi hadin gwiwanan toh za'a samu sauƙi za'a san yinda za'a shawo samar da saukin cutar zazzabin cizon sauro

matakan da zaʼa dauka don hana maleria da kawar da ita yanada kyau mutane su tabbatar suna amfanida rigar gidan sauro don kaucewa cizon sauro da samun sauki lokacinda suke barci a tabbatarda yara da mata masu juna biyu suna amfani dasu musamman mata masu juna biyu don jariran dake cikinsu yana da kyau su ɗaura gidan sauro don samun saukin cizon sauro fesa maganin sauro agidaje da muhalli yanada mahimmanci yin amfanida maganin kashe sauro cikin gida da kewaye don rage yawan sauro yanada kyau kwarai a dinga fesa magani hukuma da ƙungiyoyi su taimaka wajan aiwatar da shirin feshin maganin sauro a dunga shara feshin maganin sauro a dunga sharewa yanada kyau a dinga share magudanar ruwa gurinda ruwa ke taruwa yana da kyau a dinga gyarashi dan kada sauro su samu gurin zama da kawarda tarkache dake tattara ruwa don hana sauro haihuwa duk wanda yaji alamu duk wanda yaji alamun zazzabin cizon sauro ciwon jiki zazzaɓi, kasala, ciwon kai yanada kyau kwarai da gaske yaje asibiti a gwada shi dan gujewa zazzabi cizon sauro ayi amfani da magunguna na maleria kamar su ACT kamar yanda likita yabada umurni mata masu ciki suje asibiti dan samun rigakafin maleria dan karesu daga jariransu???? wadan nan matakai zasu taimaka wajan ragi yawan cizon sauro maleria da kuma kawar da cutar gaba daya yanada kyau abi duk wannan mataken daya matakan daya kamata

a asibitoci na sarrafa yawan marasa lafiya da sararin da suke dashi ta hanyoyi da dama musamman asashen gaggawa da kuma tsarin saarrafa gadaje ga wasu hanyoyin tsarin tantance marasa lafiya ana tantance marasa lafiya bisa gaggawar bukatar su inda ake fifita wadanda ke ciki mawuyacin hali kafin wadanda ke da karamin matsala tabbas ana fifita wanda akaga yana cikin mawuyacin hali anfi bashi taimakon gaggawa ga wanda be kaishi halin ciwo ba yanada matukar mahinmanci shiyasa ana gaggawa buk ana ana tantance marasa lafiya bisa gaggawan bukatarsu inda ake fifita wanda ke cikin mawuyacin hali kafin wadanda dake da karamin matsala ana fifiyta wanda keda babban matsala ne kafin marar matsala karami bayan an dubasu ana tantance su ana turasu zuwa wuraren dasuka dace kamar sashen kulawa ta gaggawa IU, ICU yanada kyau a kaisu nan dan a tabbatar da lafiyarsu ana amfani da kamfatoci da tsaran bayanai dan rubuta tarihin marasa lafiya da saurin shigar dasu tsarin kula da lafiya ana bibiyan yawan gadaje da suke da suke samuwa a asibiti dan tabbatar da cewa marasa lafiya na samun wurin kwanciya yawan gadaje nada mutukar mahimmanci a asibitoci saboda marasa lafiya su samu inda zasu kwanta kada sai asi dan gadaje ya cika an kawo wasu masu mawuyacin hali ba inda za'a sasu akwai matsala idan mara lafiya ya samu sauki ana kokarin tabbatar da cewan an sallame shi dawuri an sallameshi da wuri domin samun gado ga wanda ke bukata duk wadannan hanyoyi na taimakawa a asibitoci su kulada marasa lafiya sosai yanda ya kamata tareda rage cinkoso da jinkiri indai mutum ya samu lafiya yanda ya kamata anaso ayi gaggawar sallaman shi saboda kar da wani yazo ba gadon da za'a sashi yanada kyau idan mutum yasamu lafiya a sallameshi

? A cikin haɗewar asibitoci suna da damar da kuma ƙalubale da suka shafi kiwon lafiya da harkokin gudanarwa ga wasu haɗewar asibitoci na iya kawo haɗin guiwa da haɓaka na inganca kula da marasa lafiya yana da kyau a samu haɗin guiwa don haɓaka inganta inagan ingancin kula da marasa lafiya don suna buƙatar taimako asibiti me ƙarfi na iya taimakawa wanda ya fi ƙaranci ta hanyar samar da kayan aiki da sabbin masahohi da sabbin fasahohi yana iya taimakawa wajen kafa sabbin sassa kamar tiyata wajen yinya me zurfi ICU da b binciken cututtuka yana da mutuƙar muhimanci yana da kyau a samu haɗin guiwa wajen taimakawa samar da wa'yannan gurare wurin binciken cututtuka da wurin ICU wajen tiyata asibiti me ƙarfi na iya taimakaa wanda ya fi ƙaranci ta hanyar samar da kayan aiki da sabbin fasahohi idan asibito suna amfani da tsarin Kwamfuta daban-daban na iya zama ƙalubale a taƙaice dai haɗewar asibitoci na iya kawo ci gaba a kiwon lafiya idan aka idan aka haɗa asibitoci mabambanta don samun ci gada da kiwon lafiya amma yana buƙatar shiri me kyau saboda kaucewa matsalolin da kan iya tasowa yana da kya a haɗ yana iya taimawaka wajen kafa sabbin sassa kamar na tiyata asibiti me ƙarfi na iya taimakawa wanda ya fi ƙaranci asibitin da ya fi ƙaranci asibiti na ƙasa to wanda yake da kayan aiki yana iya taimakawa wanda ke da ƙarancin kayan aiki shi ya sa yana da kyau don kaucewa wasu tsololin dake iya tasowa yana da kyau? yi gaggawar taimakawa saboda binciken cututtuka ga marasa lafiya da tsare-tsaren da ya kamata a yi

??? A asibitoci haihuwa suna bada kulawa ta musamman ga mata masu ciki likitoci masu kwarewa ana samun likitocin mata da na yara don kula da matsalolin ciki da haihuwa masu jinya da ingozoma suna sa ido kana ci gaban ciki da haihuwa suna bada taimako lokacin da ake buƙata musamman ingozoma suna ba taimako mai mahimmanci kwari da gaske ana amfani da na'urar ciki don ganin ci gabar jariri don gano matsalar don gano matsaloli mastaloli tun tun da gano matsaloli da wuri ana tanadara da jini don taimakon gaggawa idan mace ta yi zubar da jini, idan mace na zubar da jini me yawa ana bata taimakon gaggawa don a tsaida jinin a samu ta samu lafiya ana bata taimakon gaggawa ana bada magunguna da magance matsaloli kamar na hawan jini da kuma ciwon sug suga na na ciki ana koyar da mata ana koyar da mata game da yadda za su kula da kansu yayin da suke yayin da suke da ciki da kuma alamomin da za su nuna matsala yana da kyau ana kuma wayar masu da kai a asibitoci ana faɗakar masu cewa ga yadda za sui da idana suna ciki yana da kyau me ciki ta dinga yawan zuwa asibiti akai-akai yana da matuƙar muhimmanci a wasu alamomi ana bada fifiko ga ma'aikata mata don kula da mata masu ciki ana ƙarfafa iyalai su kasance tare da mata masu ciki don basu goyon baya da taimako na gaggawa to ta hanyar waɗannan hanyoyin fa asibitocin haihuwa suna da tabbatar da cewa mata masu ciki masu haɗari ne suna samun kulawa me inganci da taimakon lokacin lokacin da ake buƙata mata masu ciki suna baƙatar kulawa da taimakon gaggawa duk sanda suke da buƙata.